Fulawa. Ɓeɗo awi fulawa, be do taiti pelel be awi man. Leggal fulawa mai ni do nandi be leggal jibino, ko kwakwa. fulawa mai ni leggal mai jungal, ɓongal, hako mai ɗo sankiti, ɓeɗo awi ɗum hakombi coɗi, nda dammugal cuɗi mai do mabbiti. Fulawa ni do mari nafu masin, do fauna babal.

Tare saare, daldal je sare, nda sare mai ni ɓe ɗo penti ɗum be penti nonde bodejum, nda jamdiji danejum ɗo tarni, nda mota ɓalejum ɗo dari ha sera, nda leggal ayaba, nda fulawaji ha chaka, sare mai be gene ɓokko ɓokko.

Yeri be sarka kesom ha nder leda. Sarka maajum golden benanta danejum-danejum be stones habandu yari majum be sarka mai. Yeri ni ɗo mari nafu masin ha ngedam ɓikkon roɓe, ɓedo faunira be majum ɓe yaha bangal, ɓe yaha inde, ɓe yaha kugal, ɓe yaha makarantaji be mai.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni oɗo wati kalagaja ha juɗe mako, oɗo waɗi hunde juɗe. Nden oɗo waɗi atampa sky bulu be nanta gele mako bo pink, oɗo fauni ni be hunde juɗe mako ni voɗugo juɗe mai bo danejum.

sudu walutendu je jamanu da leeso do ve’iti da durowaji da flawaji leeso mai do ve’iti be be shiddanejum tas da be do jarni nyamdu hadotire be paplatji da yajaratedam jiyam be lemu da hiite da tivi do kunni sudu maini don laabi vori do jalbita.

Ɓinngel debbo ɗo fawni waati riigawol juunngol bee nyoogol jamanu, o ɗo vakki gele maako haa balawal maako, o do jogi booro maako haa junngo. Riigawol may ɓe wanni ɗum pawne bee ɓaleejum, riigawol may ni juuɗum bee junngo juuɗɗum.

chette bee guraasa, nda debbo juuɗe maako bee lalle, o ɗo nyaama, ɗon tingeere haa dow, ndaa kaabeeji, ndaa tumaatur, nda tattaase ɗo haa dow plet daneejum.

Ɗerke en, ɓiɓɓe ɗiɗi worɓe. Ɓe ɗo ɗari fauni, ɓe riga maɓɓe ɓe salla. Goto ɗo faɗi paɗɗe. Goto ɓo faɗai. Goto ɓo oɗo jogi riga mako ha jungo. Ɓe ɗo fauni ni irinje ɓikkon.

Palo ɓe ɗo fauni palo be paune jamanu, nda bongoru maima ɓe ɗo fauni ɗum, dow suudu maima ɓeɗo fauni ɗum be pop nda mahol mai be fauni ɗum be mahi ɗum ni ni vodugo danejum be wati wolpepa ban ha babal be sigata tv ha palo, nda tais ɗo mati ha caka palo man.

Derekeejo haa nder ndiyam ɗo ni ,ɗo nder fijirle jey ɓe anndi ,ɓe watta fijirle may ni haa nder ndiyam on ɓe watta ,ɓe nasta ndiyam ɓe ɗo waɗa aratiko.

Yonde saare. Yonde mai ni ɗo mari dammugal milik kolo be get wa manga. Mahol mai ni ɗo waɗi pilesta pentaaka. Nda sera mahol mai ɓe tarni be jamɗe. Dammugal maini ɗo waɗi pilesta les mai. Dammugal ni ɗo holla on alaama je a nastirta saare, ko a vurtira nde.

Ɗiɗɗo debbo oɗo jodi rufiti gasa mako ɗo wali toggere balejum oɗo mori gasa mako mai ɓeddi ka be kasa kanti andiraɗum a tashimen ɓe do mori mo rufiti gasa mai ha saka bawo mako.

Fulawa haa yonnde saare, ɓe ɗo aawi fulawa maajum, ngam vo’unngo saare maajum. Nden fulawa may girin on, be nanta boɗeejum fulawa ni, ɗo ɓedda njamu gite, ɗo ɓedda vo’unngo saare, ngam vooɗa.

Himɓe makaranta ɓe ɗo jooɗi, woɓɓe bo ɗo dari be mallum'en maɓɓe ha caka, ɓe ɗo hoosa hooto nda ɓe ,ɓe ɗo waati inifomji maɓɓe nonde bulu nda kowa ɗo fadi paɗe mum ,ɓe ɗo waati kufneeje. Mallum'en may ma ɓe ɗo jooɗi waati kufneeje be jompaaji.

makrooni, makrooni on nyiiri on jey himɓe nyaama ta, mawɓe be ɓukkon pat ɗo nyaama, to ɓinngel yahan makaranta ɓe ɗo defanamo makrooni o joga o nyaama, o dillida be maajum, ngam taa o nana veelo. Makrooni ni ɗo itta veelo, kuma belɗum masin haa hunnduko, ɓi adamaajo, ɓi adamaajo bo doole seeto nyaami nyiiri bako ngeendam mum waɗa.

Buwangal nda mota ha sera majum ɗo paki, nden nda alama holli nda sare nyebban fere nda sibot bo ɗo vindi welcom, nden nda penti be jamde jamde ha sare nyebban majum da dangali mei bo totton.

Koronje beɗo jerni koronje ha shaka sare. Koromje ni ɗo mari nonɗe bokk-bokko. Koromjeni kuje je be jeɗirta. Koronje maini ɗo mari pauni ha bandu majum. beɗo naftira koromje ha palo ha sare ha babal kugal.

Akwati kare hutunejun wafistugo ko habbugo da dummi homarinonde fere manga fere petel fere dede bedo manaftira be majum fista ko habbakujo.

Ɓingel debbo ɗo fauni vodi diidi gazal be jambaki yeso mako ɗo voɗi walti o ɗo moori mordi reta, reta bo moraaka ɗo dasiti gaasa mai ɓe wartiri yeeso ba shaade on ɓe timminai morɗi mai be wartiri fere yeso noppi mako ɗo waɗi ɗankwaali daneejum o ɗo waati ribon fere nivooɗugo ha hoore mai daneejum ni debbo mai ɗo maɓɓi gite mun o ɗo ɗan maɓɓiti hunduko maako seɗɗa.

Tutawal do holla alama lesdi ko kugal. E do tigga dum ha makaranta, kala lesdi fu do mari alama tuta mo be nonde mon.

Kusel gulaangel haa nder ɗerewol, ɓe wuli kusel ɓe tayti haa nder ɗerewol. Ɗon albasa, ɗon yaaji haa sera, ndaa kuje jaratoɗum bo haa sera haa nder tasowo daneejum. Kusel ni ɗo mari nafu masin.

Biɗɗo ɗebbo. Oɗo mosa, oɗo jala. oɗo fauni. Oɗo tiiti yeso sera bo oɗo titi bawo be vo’itin mo hore mako be morika. Ɗaɗo bo be maraika be acci dum ha bawo fere bo be rufiti ha yeso. morɗini ɗum fauni on je robe. Ɗo vo’itina yeso ɗo voɗa.

Ɓinngel debbo ɗo jooɗi bee moorɗi, moorɗi may bo o waɗi moorɗi "ataacimen" on, o waɗi "savun -savun" ko ɓe vi’ata moorɗi maajum. O waɗi cuku bee hajja tura alaji saala, nden o ɗo waɗi laasi gite, ndaa moorɗi may bo nii vooɗugo, O fecci hoore may vooɗi, o ɗo wadi peɗeeli o daneejo on bee "riiga ves" ɓaleejum.

Pencil hunde oun jeɓe windirta bee majum, ɓikkoy boh ɓeɗon hokkaɓe pencil ɓe ekkita bindi bee majum, ngam ɓe windi wodai sei ɓe wogga dow majum, ɗo kilina oun sa'ego feere sei ƴakka kilina majum, sa'ego feere ɓelutta ɓewoggira defte majum ɓeh maju bee majum.

Ɓingel. Ɓingel ɗo jooɗi, ɓe ɗo fecci gaasa maako ɗiɗi, ɓe ɗo kubbi ɗum, ɓe moori guda ɗiɗi ɓe jirfitini mo haa yeeso. Oɗo waati riga maako ɗo mari nonde fere- fere, ɓingel maini daneyel on, ɗo jooɗi turni hoore maako.

Kare paune pauda on fere fere, pauda mai ɗo mari koloji fere fere nda ɗum pat ɓe ɗo maɓɓiti ɗon ɓalejum, ɗon boɗejum seɗɗa, ɗon ɓalejum ɓalejum, pat ɓe ɗon bindi ha dou majum, pauda ni roɓɓe ɗo naftira be majum ngam fauna yeso maɓɓe voɗa.

Ɓiɗɗo debbo, ɗo dilla haa sera lawol. Oɗo duhi sarla be riiga, rufiti gaasa maako haa ɓawo. Oɗo jogi deftere haa jungo maako. Oɗo waati paɗe ɓalejum. Oɗo dilla on haa kombi shagoji feere je mari nonde daneejum. Shagoji mai bo, ɗo maɓɓiti.

Dirke’en guda nayi ɓedo fauni voɗi ɓe nonde kare maɓɓe fere-fere, ɓe ɗo dari ɓe ɗo hosa hoto, ɓeɗo pellel lamal on, ɗo ni to'ayi badardiraɓe on, ɓe wari lamar ɓe ɗo fauni voɗi, nda roɓe be worɓe haɓawo maɓɓe himɓe ɗuɗɗum ni.

Koromje ha babal sorugo maje, koromje mai ni ɗo jeri on ha babal sorugo, ɓe ɗo holli nden ha dou lawol on bo ɓe ɗo sora koromje majum, den nda diyam jargina on koromje majum, be je chaka je ɓe vi’ata santa tebul, je chaka koromje mai ɗo mari bottin bottin bottin, koromje ni ɓe ɗo naftira be mai ha sare ngam jonde, ngam faunugo palo, ngam bo ɓe naftira be majum to koɗo wari.

Leɗɗaru manga je dankunneji. Ɗon dankunneji nonɗe fere-fere. Dan kunne bu be ɗo waɗa ɗum be jamɗi. Dan kunne ɗai kuje faune on je rebe watta ha noppi mabbe ngam be fanira. Beɗo sora dan kunneji ha lumo. Beɗo sora ɗum ha kanti manga-manga. Ɗo ni leɗɗa on ɗon dan kunnyeji fere-fere haɗi.

Saare nyaamugo nyamdu, babal on ɓe fawni ɗum je jamanu, ndaa fulaawaaji, ndaa ha yeeso too bo ɗon koromje, be tebul je nyaamugo nyamdu. Ndaa derkeejo feere o ɗo wancha chaka koromje mai, babal on a yahata a siiwta, ko a yaha nyaamugo.

Deftere manga jei jangugo. Deftere ni fere-fere. Ɗon jei jangugo, ɗon jei vindugo. Ɗo ni jei jangugo on, ɗo jangina bo haala on ko shaafi diina Islama, be julɓe. Deftere ni ɗo mari nafu, ngam a maɓɓita, a hefta, a ɗaɓɓita ko a yiɗi, a hefta, a lara, a naftira.

Kofi je jamanu jok kofi manga on be peppetal je a siwata, kuje ɓeɗo naftira be majum ngam watugo jus ko sobo, ko diyam, nda ɗum ni ha shago on kantiwa manga je sorrugo tasaje je kicin, je roɓe naftirta kofi mai danejum boɗɗum.

Flawa, leɗɗe flawa on ɓeɗo awi ɓeɗo tarni pellel man ha yeso mai bo lambatuwa ndiyam ɗo sala. Flawa ni ɓeɗo aawi ɗum ha sera sare flawa ɗo vo’itina ɗo fauna babal ɗo ɓedda bo belndi kite.

Yeri bee Sarka jey jamanu ɗo haa nder suudu mum, yeri may ni daneejum bee goldin, bee sarka may fuh, Yeri ni rewbe on naftirta ngam fawna bee maajum. Ɓe ɗo waata Yeri haa noppi Sarka boo haa daande.

Leggal dibino, nda dibino ha leggal mai waɗi ɓikkon fere ɓendi voji, fere bo ɓen daka, ben daaka mai ɗon ɓokko ɓokko . leggal dibbino ni juɗɗum ɗo mari bafe juɗɗum, dibbino bo kuje on je nyamugo ɗo mari nafu massin.

kofi zamanu jei tangaram bei piledji zamanu kanjum ma pat jei tangaram do jodi hado dainin tebul hunde nyamugo yiri ɗo fauni bei nanta fulawaji jei jamanu, kofi manni ɓe wadi ndiyam ha baɗake hebbungo amma hebbinai daidai.

Deftere saatifiket deftere ɗoni, ɗo holla ko ɗo ceeda goɗɗo janngi di makaranta manga, ko peetel, ceeda ɗum ni, ɗo vinnda innde goɗɗo, be makaranta o janngi, be duuɓi o timmini. Kala mo timmini makaranta fu, to o timmini laaɓɗum, boɗɗum, ɓe ɗo hokka mo deftere ceeda.

Sare, yonɗe sare lamu, ɗo molarifu andi dum sare lamu. Sare maini ɓewadi dum tappule majum irin je gargajiya je lamu do mari kolo balejun, be danejun be mili. da dogariwa fere bo odo dari nasta sare mai hadamogal sare mai do habda nassugo.

Apple ɗo didi ha mahol makaranta alama holini banta makaranta on, nden nda ɗo vindi apple nden ɓe ɗo zani hoto apple majun bo, ha les mai bo nda gene on grin, nden ɗon leddi bo sera mai bo kwalteya on.

Julurde, julurde manga. Julurde ni pellel on je ummatore ɗo yaha julurde julugu musamman ma, yende jumɓare. Ɗon leɗɗe ha nder julurde mai nda motaji batal julurde mai ɗo dilla nda goɗɗo fere bo ɗo wati jompa.

Yonde sare be get, get majum ni ndiyam doɗɗe on, nden sare mai bo sare gidan sama on, nden da fahin penti danejum be diyam doɗɗe, dow gidan sama mai ma ɗon danejum be nanta ɓalejum be danejum danejum ni, nden nda windoji bo ha des sare mai, nden get majum bo ɗo mari zane zane layi layi, a wawan yurnugo ko woni des sare majum.

Ɓingel gorko ɗo fauni oɗo waɗi baɗe buts, oɗo waɗi salla jind oɗo waɗi riga danejuum be layi layi, oɗo vakki sukul ha bak ha ɓawo mako, oɗo fauni dilla ha dou lawol ,nda motaji bo ha sera mako oɗo dajja ha dou lawol majuum, den oɗo dilla on ha dou mbulmbuldi ha sera lawol.

Hore keke bota flin keke ɗo ni nafu majum ɗon ɗuɗɗum. ha ɓiɓɓe adama'en, ngam dou keke ɗo on ɓe va’ata ɓe nyotina roɓɓe ɓe nyotina worɓɓe ɓii adamajo bo daman dole o ɓornan kare ngam ko hatoi o yata se to oɗo mari surugal ha ɓanɗu mako.

Lambu siutare jei nder sare ko jei babal kugal, nda lambu mai ni ɓeɗo awi ledde juɗɗe juɗɗe be rammuɗe, nda fulawa boɗejum be bokko bokko, ha les lambu mai ni ɗon gene bokko bokko ɗo wal, nda beɗo gera vuwa fulawaji mai les mai. Fulawa ni ɗo vo’ina babal be ɓedda belnde gite.

Ɓingel debbo oɗo wati kare atampa riga be gudel oɗo wati jungo mako ɗiɗi pat ha dou redu mako, jungo mai bo pat ɗo zani lale ɓalejum be zobeji ceukon ha jungo mako oɗo wati gele mako suddi ɓandu mako ɗo vodi oɗo dari bo ha ɓawo mahol boɗejum be fulawa ɓokko ɓokko wa ha kombi mako.

Ta saje jamanu, andiraga be pilet, nda ɗumni ɓeɗo sili ɗum nda takaije majum hadow, pat nonde majum gotel, ɓeɗo naftira be pilet ngam watugo ƴiri, yamduni ko nandi ɓi adamajo wawata nyama biri wata dum ha pilat naftira.

Yonde saare, ɗo mari dammugal manga, getwa ɓalewa. saare ni babal on goɗɗo yata wala siuta. Saare on a sigata ko ɗume ma haa nder. Saare ɗo mari nafu masin haa ɓi adamaajo.

Tumatur ɓoɗjum coi ɗo wali haa dow leda ɓalejum. Tumatur nii ɓe ɗo nyama ɗum bannin, ɓe ɗo he’a bo wata haa nyamdu nyama, ɓe ɗo defira nyamdu bo ɓe mai. Tumatur nii ɗo mari nafu masin haa ɓand ɓi aadamajo.

Ɓiɗdo debbo mo ɗo fawni, oɗo fauni wati togowol mako be sarka, oɗo haɓbi dankwali mako je jamanu yeeso mako ɗo mari pauni dide-dide be jambaki.

Jungo Debbo ɗo wali, jungo maini ɗo Mari Sarka ha dou, Sarka ni ɗum Paune'on je Roɓe watata ha jungo Mabɓe. Ɗo fauna ɗo vo’itina jungo, Paune on je roɓe watata ha jungo Mabɓe.

Kullu koosay, be pinkaaso, ɗo haa pilet, jey koosey, bo ɗo haa nder rooba yelo, be horde njamndi koosay ni ɓe ɗo waara ɗum on be nyebbe, ɓe loota nyebbe ɓe sotta, ɓe yaara inji dirɓa, be attaarugu be albasa.

Koromje ha palo. Koromje man ɓandu man ash be bulu be goldin yelo paune majum nda ɗo mari kosɗeji nda senta tebul ha chaka palo kanju man ash ash. Benanta filoji guda ɗiɗi, gotel man ɗo mari fulawaji, gotel man bo bulu on tan ɓandu les koromje majum.

Chaago je soorugo nyebbam islaamic kemis, chaago on je ɓe ɗo soora man-zeituun, habbatus-sauda, be nanta ko nandi bana ni. Ndaa ɗum ɗo ɓe ɗo jogi habbatus-sauda, nyebbam on je ɓe naftirta, ɓukkon ɗo wuja, mauɓe ɗo wuja ngam naftugo be maajum.

Deftere taariha, deftere ni ɗo jangina taariha, ɗo andina, ɗo famna. Ɓe ɗo naftare be defteji fere-fere. Ɗon jei taariha, ɗon jei a jangata a faama.

Kuje feunuki ndyam be jarateɗam andira ɗum be frich frich ni ɓedo naftira be majum ha sare ɓeɗo siga ha kicin ko ha palo, nafu mai ni a wawan a siga kusel ma ko hako ko nandi bannin fu ɓeɗo naftira be majum be hitte lantarki.

Pukaraaɓe ɓeɗo nder yunifom maɓɓe ɓeɗo waɗi soks be sandalji ɓeɗo dilla nder sahol sahol ɓe ɗo tappi layi dilla nda mallum en maɓɓe ma ɗo waɗi kare danejum be zane zane be riga be salla ash. Kanɓe bo ɗon bulu bulak ɗon yelo ha uniform maɓɓe mai ɗon bulu.

Yonnde saare jey jamanu. Ɗo mari getwa mannga ''milk colour''. Ndaa leggal haa yonnde saare may. Nden dammugal may ni, ɓe ɗo pawni ngal jey jamanu. Saare ni babal on jey himɓe njoɗoto, waala, ɓe kuuwa totton.

Babal nyamugo nyamdu restorant. babal on je ummatore yata nyama nyamdu. nda babal mai ɗo laɓi ɗo voɗi, ɓeɗo jeri koromje be teburji je goɗɗo yaata nyama nyiri.

Cago islamic kemis cago onni dum be sorata nyebbam zaitun habbtu sauda lekibasir be jumri be abunake be robe be nyebbam nyaddam yaddam je hadi bi adamajo naftira paddo ha nder cago ɗo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni dari be toggowol juɗɗum. Nda fulawaaji haa ɓawo mako. Oɗo fauni jogi booro, oɗo wo’itini gaasa maako. Oɗo fauni ni ko wooɗa, oɗo dari.

Ɓinngel debbo ɗo fawni bee kare green bee gaasa goldin bee ɓaleejum-ɓaleejum haa ɓanndu gaasa maajum, binngel debbo maajum boo ɗo fawni waɗi laasi gite nda ɗo waɗi ɗon kunne nden boo o daneejo on

Kwali je urdi arabian ut, urdi arab'en urdi ni ɗo mari nafu sosei ha ɓiɓɓe adama'en, ngam ɓe ɗo naftira roɓe be worɓe ɓe ɗo fesa urdi ɗo dillina oɗo, wato irin kaccele ɓandu bii adamajo.

Ilalal boɗejum be zane-zane ɓaleejum. Ilalal ni tuta on je kala lesdi pat ɗo mari ilalal mum. Ɓe ɗo wata ha makarantaji, ɓe ɗon wata ha babal juuɗeji manga-manga, ngam holla nda ɗo on hunde kaza, ko kuma wuro kaza ko kuma lesdi kaza.

Tumatur ɗuɗɗum ɓe ɗo rufi ɗum nda albasa haa sera nda tattaase ɓokko-ɓokko haa sera pat maajum jay defugo on, haa nyaamdu boo ɗo mari bote masin haa ɓi aadamaajo. Tumatur ni ɓe ɗo yara ɗum bannin ko ɓe defay.

Ɓingel makaranta ɗo wati ɓornugal je makaranta, oɗo dilla ha dou lawol, o ɗo fadi paɗe mako kamvas ɓalejum, be ɗanejum, oɗo wati salla ɓalejum be rigawol danewal, oɗo vakki bore mako ɓalejum oɗo dilla on makaranta.

koromje jamanu, e ɗo ve’iti ɗum ha babal fiyugo ɗum, koromje manni jei jamanu on boɗɗum, ɗon filoji ha dow majum.

Babal sorugo liɗɗi be kusel be nanta gortoɗe ɓeɗo vindi munatare ha do lawol on, nden ɓeɗo waɗi babal majum bo ha ɓe wulata gortugal, nden ha ɓe taitata kusel majum bo nden nda hoto nagge bo ɓe ɗo zani be hoto gortugal be nanta liɗɗi launi launi, ɗo marin bote masin ha ngendam ɓi adamajo.

Yoonde sare, yoonde sare manga ɗo mari dammugal manga, yoonde maini ɗo tanki be intalok, dammugal sarewa mai danewa. Nda bulok ha yoonde sare mai ɗo maari penti amma penti mai feere takkiti. Nda fulawa ha seera sare mai nda suukajo feere bo ɗo saala ha konbi saare mai.

Ndade debbo, o fauni dande mako mai be sarka ceɗum, sarka ni rewɓe ɗo faunira gam beddina debbo woɗugo.

Ɓukkon fiyoɓe bol kosɗe ɓeɗo ɓorni js maɓɓe green be danejum ɓeɗo waɗi paɗe fiyugo bol majum ɓeɗo waɗa exercise ha barbal filin bol majum ngam be sankita iyam ha min ɓe fuɗda fijirde, bol ni ɗo mari nafu massin gam ɗo sankita iyam ɗo jartina ɓandu ɗo hada ɓellere bo joɗugo ha ɓandu ɓi adamajo.

Sare gidan sama hawa gotel sare maije jamanu on nda ɓetarni ɗum be glas, ha hawa gotel majum den bo don penti danejum be nanta kofi nda windo windo ha sare mai nda globji den bo nda dammuɗe je nasugo dammuɗe palo majum sare maini je jamanu on ni voɗugo.

Debbo do jodi o fauni rikawol juddum, o do yawi kosde Gotel dow gotel no do vundi jungo mako bo odo wati agogo ha jungo mako gotel, nonde kare mako maini bulu be fulawaji golden do fauni yeso mako be gasa balejum.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo fauni, be koltungal je gargajiya, o ɗo wati riga, ves ɓalejum, o ɗo yewi kuje fere ba sarkani, amma be gude be waɗi dum , to a yiini a andi je gargajiya, je wuro mabbe.

Toggowol roɓe ɓeɗo wati ɗum ha ɓandu bebi ha yeeso shago roɓe do faunira be majum toggol mai ni ɗo mari jargina be danejum ɓedo wati ɗum ha ɓandu beebi ngam alama ɓeɗo holla talla ɓe watta.

Limse on ndaaɗi ɗuɗɗi jey jamanu, jey rooɓe naftirta nda ɗum ɗo mari nonnde feere -feere, ɗo kantiiru on jey limse jamanu, ɓe ɗo sili ɗum haa kanti mo yidi fu wara subta, ɓe ɗo fawnira be majum, nda ɗum nonnde fere- fere.

Churu'ngal, churu'ngal je ɓikkon nda sallaji ɓe rigaji ɓe ɗo wallini. Churugal mai ni do mari nonde ash be ɓalejum, ɓe ɗo wata suru'ngal ngam maɓɓa ɓandu.

Fulawa audi fulawa on be do siki dum hader leda, to godo ummi wawa mara soda ya awa ha sare gam do vo’ina sare be do wawa hababal kugal ha makarantaji ha ministriji ha asibitiji pat be do awa fulawa gam do bedda jamo gite.

Wamarde gargaajiya, wamarde on jey gargaajiya, kala gargaajiya, ko kala yaare, ɗo mari wamarde may. Ndaa ɓe ni worɓe on, ɗo vakki himɓe dow himɓe bannin. Kala wamarde may woni, ko fijidde gargaajiya may. Ɓe ɗo waatini riiga feere ni, ɗo mari kala jey gargaajiya be kufneeji, haa hoore maɓɓe jey gargaajiya. Ɓe ɗo taadi bo, be kujeji fere ni, geene geene daneejum tas, jey gargaajiya. Ɓe ɗo dari ndaa himɓe bo, haa sera ɗo laara ɓe.

Jungo ɓiɗɗo debbo. O ɗo waati jawe, jogi jawe ɗiɗi ha jungo mai. Jawe ni andi rowɓe on faunirta be maajum. Ɓe ɗo waata ha jungo maɓɓe. Jawe ni ɗo fauna jungo, ɗo vo'itina, paune on jei rowɓe.

Shago sorugo hunde hitte wato electronics, nda diraya je lumbugo hore goɗɗo ngam to ɓe loti hore majum yorna, den da hot pletji ɗo jeri jery layi to goɗɗo yiɗi wara soda, nda tibi ha to hundeji ko shafi hitte pat mi do ha shago ɗo, nden chago mai bo ɗo mari tails ha nder majum tilse me bo ɗanejum on.

Taasaaje tangaran jey jamanu nda ɓe ɗo cili taasaje mai ɓe ɗo ɓili feere dow feere ɗo naftira bee taasaaje gam ɓe nyamiraa nyamdu taasaaje ɗo mari bote soosai haa aadamaajo taasaaje ɗo'o bo ɗo pusa law to ɓe yoftini haa lecddi ni pusan ngam kannjum tangaran on naa rooba na njamdi.

Booju, ha nderkeeji maɓɓe, booju mayni ɗo mari nonde doɗde doɗde booju ni, dabbawa fere on, ɗo nandi paturu amma kanjuum ɗo mari noppi manga manga, daaɗi ha suudu maajuum, da pellel nyamgo maɓɓe, be yarugo, booju ni ɗum dabbawa on eɗo nyaama eɗo sigabo ha saare ɗon booju ladde bo ɗon booju saare.

Ɓiɗɗa debbo o ɗo dilla ha sira lawol, o ɗo fauni be siket boɗejum, be riga danejum, o ɗo wati sos danejum ha bandu mako, nda sukajo fere kanko fo oɗo fauni be kare ɓalejum, be paɗe ɓalejum, be sos mako ɓalejum.

Njareteeɗam jei ɓe waɗirta ɗum be leemu andaaɗum be fanta. Nda ɗum ha kantiiru ɓe ɗo jeeri ɗum ha nder frij. Nda ɗum ɗuɗɗum. Yara fanta ɗo nafa ha ɓandu sosai, ɗo mari bote.

yadi materiyal do jodi hado kapel bokko bokko yaadi maini robe do nyotira fauna be mai do mari nonde fere fere habandu majum do mari zane fulawaji manga manga be perpeton yadi maini robe do nyota fauna

Kantiru manga je sorugo kujeji nafturgo hande be jango, nda ɓe ɗo jeri makaroniji, makaroni bo kuje on je ɓe defata ɓe nyama, ɗo wara on ha nder ledda maji. Ɓe ɗo to ɓe timmin hautugo ɓe seka ledda mal ɓe wata ɓe defa, ɓeldum massin.

Dammugal saare saare on kiinde timminga ɓande bulokji mai pas hobbiti hobbiti pusi saare man ɗo maɓɓiti ɗon kareji ɓo ɓili ɓili ha mahol saare man ɗoni dammugal on je narstinte saare man ko vurti nde.

Maayo, Maayo on ha ɓaawa wuro be ndiyam laɗɗam tas, be jareendi ha sera maayo man. Nda ngesa ha sera to. Nda goɗɗo fere ɗo wa'i mashin be leɗɗe. Nda ɓingel fere ɗo roondi leɗɗe dilla.

Injiji taliya guda nai ɗo joɗi ha tayis inji ni kuje on je ɓe naftirta ha ndessare ɓe ɗo naftira ɗum waɗira kuje ɗuɗɗum be majum.

Leeso on be’itte boɗɗum je jamanu. Hore leso mai manga boɗɗum kolo mai bo ash on. Ɗo ɓari ɗo ba pellel fiyugon ɗo ɓari da wolɗurof ha bawomai. Wolɗurof mai Ɗammuɗe jego nii voɗugo leso mai. Be ɗo wata suɗu robe worɓe. Ko hatoi beɗo naftira. Leso ni ko wa’anɗi pellel on jeto ɓe wati katifa a wai.

Mawɓe ardiiɓe siyaasa ,ɓe ɗo dari ɓe nayo. Ɓe ɗo dari bo be sitika haa daaɗe maɓɓe banta ɓe yahi babal taaro on ni .Nden ɓe ɗo dari komoy be kala kare ɓe waɗi ,ɓe ɗiɗi bo ɓe ɗo waɗi jompa be gaare. Ɓe ɗo ɓe ɗiɗi bo, ɓe ɗo waɗi jompaaji tan ɓe hifinireeji nden ndaa o ɗo o daneejo on, luttuɓe bo ɓe ɓalee'en on guda tati ɗo. Nden ɓe ɗo waɗi darooɗe haa yeeso maɓɓe.

Liddi sa'inga be dankali be hako stiw be kosulo hasera, da kosulo hasera da tomatur, cabeje, kukumba, carrot da liddi majum bo har be plantein hader majum.

Vasilin detol, vasilin ni himɓe ɗo naftira be maajum, ngam ɓe wuja haa ɓanndu maɓɓe wakkati jaangol. Ɓe ɗo wuja wakkati gulɗum, ɓe ɗo wuja wakkati koodey ma, ɓe ɗo waawo wuja to a vurtan. Sey ɗo jonngitiri ngam wakkati jaangol, ɓe ɓuri wuju on nyebbam be wakkati peewol, wakkati gulɗum bo, ɓe wujan dow dow on. Baasilin ɗo mari nafu masin, haa ngeendam bii aadamajo.

Ummatore do hebbini ha babal larugo boll kosɗe ɗa'abeni be ɗo jooɗi be ɗo hebbini pellel mai. Ha himbe fere do va’i dau tanki ndiyam be do lara boll kosɗe. Boll kosɗeni dum fijirɗe on je derke en watata.

POP haa palo be nanta fanka guda ɗiɗi nden nda gulobji. POP majum nii milik kolo on be bulak, ɓe waɗi paune palo majum. POP nii ɗo ɓedda faunugo palo ngam ɓedda voɗugo, hunde on je jamanu.

Gidansama hawa gotel do mari penti milit kolo be brown be windoji do mabbi be dammugal nasugo do mari baranda bo manga juddum. Babɓal don nukkore banukkure kugal ko makaranta don fulawa ha gefe be ɗo awi ɗum chaka mai do waɗi tais bé intarlog ha chaka mai ɗo vodi babal kugal ko makaranta ko asibiti.

Kantiru manga andiraa ɗum be super market. Nda ɓeɗo sili nyebbam wujugo jei rowɓe. Rowɓe ɗo naftira be majum ngam ɓe vo’itina laral maɓɓe, laaba, ɗigga, ɗelkita. rowɓe be worɓe fu ɗo wawa naftira be nyebbam mai.

Koromje daynin guda joyi ɗo jooɗi on, koromjemani daman nafu maajum haa ɓi aadamaajo kanjum on ɓe siga nyiiri, ɓe siga ndiyam, ngam hoytungo ɓi aadamaajo jooɗa dow maajum, o nyaama, o nana belɗum, ɗon koromje maajum bo jey kaataako on.

Nyamdu mbai on be kusel be bakuru. Ɓedo hauta nyama mbai be kusel wulinga, ko sa'inga, ɓeɗo una bakuru sammina waata nyebbam. Mbai ɗo harna ɗo mari naafu haa ɓi Adama.

Fijoɓe bol je kosɗe, ɓikkon sukaɓe mai ni ɓeɗo fija bol majum ni ha babal jarendi on ɓe fijata, den nda himɓe fere ha to ɓe ɗo dari lara fijorde majum, ɓe ɗo borni je siji maɓɓe be nanta paɗeji maɓɓe je je fijirde mai.

Kare kuɗe ɗo ni jamdi on je ɓe naftirta ha haɓɓugo ko fistugo malla mota, mashin, inji ɓe ɗo naftira be majum on ngam ɓe fista to kuje vonni ko ɓe haɓɓa to ɓe timmini vo'otungo.

Manjagara ɓeɗo naftira be majum ngam dasugo kujeji ɓeɗo dasa nburi ɓeɗo dasa leddi ɓeɗo gera babal be majum man jagara ni jamdi on be leggal ɓeɗo hauti ɗum be majum be naftirta be vuwa do ɗo mari haje vuwugo ko vo'i tungo babal.

Dambu jogale"dambu jogale nibe jogale ɓe watta be wadda bakuru ɓe waɗa ɓe wadda nyebbam biriji ɓe rufa ha do majum sei to ɓe dolli jogale me bo ka min nan ɓe siwa ɗum den ɓe wadda kukumba be he’a nda tingere bo ɓe wadda tumatur be wada do majum be rufa magi benanta manda dambu don mari njamu bedda njamu ha bi adamajo masin.

Kabeji eɗo taiti je gebe manga manga. be ɗo jerni ha tire . Kabejini kuje on in vejetabales be ɗo naftira be majum. ha ɗau nyamdu o he’a banni nyama. Ɗo mari bote masin ha ngurdam biɗo adamajo.

Leggal galbije nda ɗum rimi vukkuru vukkuru ha ɓanɗu leggal mai, nda ɓe itti fere ɓe wati ha tasou danejum. Galbije ni ɓiɓɓe leɗɗe on je ɓe nyamata, ɓuri rimugo ha nder ladde, ko ha sera wuro ɓalejum on ɓikkon leɗɗe mai.

Agogowa ɗo takki ha mahol. Mahol palo, nda hite lantarki, bop maajum manga ɗo ha sera maajum. Nda dammuɗe ɗiɗi ha sera, ɗo mari penti daneejum mahol mai, be pic. Ɓe ɗo naftira agogo ngam larugo wakkati be sa’a.

Dabbaji ɗiɗi. Dabbaji ni Allah on tagata. Ɗon Dabbaji fere fere ha duniya. Nda Dabbaji ɗo ɗiɗi gotel ɗo vakki gotel ɓe ɗo joɗi on ha ladde. Nda geene, nda leɗɗe, Dabbaji mai ni ɗi ɗo dura on.

Foundation je robe nido wada foundation be do sora foundation bo hababal supermaketji, benanta jambaki je paune roɓe roɓe do fauniramassin be wogga ha yeso mabbe gam yeso mai jalbita elkita vuda ha ragari0u seibe wada be wada fauda be wada jambaki ha hunduko maju da dumde nder konteinaji je be sorata dum ha supermaket.

Yeriji ha babal sorugo maje, yeri ni roɓɓe ɗo naftira ngam ɓe ɗo faunira be majum, yeri manga, be petel, ɗon je ɓukkon, ɗon je dadaji, den bo ɗon je goldin, ɗon ɗanejum, yeriji ha nder leda, nden nda jawe juɗe fu guda tati, wodi hunde juɗe wodi bo yeri ha totton.

Kwaya lekki nasara ɗo rufi ha leddi, nda goraji mai bo ɗo ɓari kwaya mai ni ɓe ɗo yara ngam ɗaɓɓutuggo njamu, ɓe ɗo naftira be lekki on to ɓi adamajo satai, ko nyauɗo. Kikkita ɗo vinda lekki goɗɗo ya soda yara ngam yamɓita.

Sainbot ni alama on je hollata hundeji ɗo totton ko nanta makaranta ko kuma babal kugal ko kumako nandi bana ni sei ɓe wara ɓe takka ɓe wada inde ngam to goɗɗo wari o ɗaɓita totton na sei to yari bone ba to lari babal mai ni andi totton on ɗaɓɓititta.

Jungo ɓiɗdo debbo koli mako ɗo forti o ɗo wati zobeji ha jungo mako ɗon lalle boɗejum ha koli mako, nafu lalleni ɓeɗo faunira dendenta bo ɗo nafa ha ɓandu ɓi adama ji.

Kuitaje daneejum nda ɓe ɗo mari kinee ɓokko ɓokko, kuitaje ni ɓiɓɓe leɗɗe on jei ɓe nyamata leggal mai pamarawal ɗo fuɗa on ha gesa to ɓe aawi.

Himɓɓe ɗo dari ha babal je ɓe wadi je lamar je gargajiya wato traditinal, nda ɗum ɗo mari kujeji ɓe jarni ha dow tebol kuje mai pat je gargajiya on worɓe be roɓɓe ɓeɗo jodi lara sinka ha dow nda kuje gargajiya ɓeɗo ɓari ɓari ɓeɗo sili fauni pellel mai ko voda.

Ɓiɓiɓɓeleɗɗe, ɓiɓɓe leɗɗe mai ni ɓe ɗo wati ɗum hakwali ɓiɓɓe leɗɗe mai bo manga manga on ɗo mari nonde ɓokko ɓokko to ɓe seki nder mai ɓe laran ɓikkon ɗuɗɗum ha nder, ɓiɓɓe leɗɗe ni ɗo mari nafu masin haɓi aadama.

Shago: Shago paɗe roɓe nda paɗe roɓe ni ɗo sili sai ɓe ɓili. Nonde fere-fere, kalaji fere-fere, paɗe on jei roɓe, paɗe on boɗɗe. Ɓeɗo sili ha nder shago man mo yiɗifu to wari suptan jei yiɗi hosa sori na ɗum.

Be'itte. Leso ni be'itte on je gorko be debbo pat ɗo naftira ngam wala ɓe ɗo fauna leso ha nder sudu nda Leso mai ni ɗo dari ve’iti ɗo mari penti milik kolo be goldin seɗɗa seɗɗa ha ɓandu nda woldrop majum ha sera nda sayid drowa. Leso mai ni ɗo mari hore manga ɗo mari drowaji ha sera be kuje sigugo paɗe be boro.

Nyabbam hundugo je faunugo robe naftira be majum be do faunira da gazal ha sera gazal ma kuje on be didata ha yeso ngam be fauna do vo’itina yeso do vurtina bodenga.

Sarka dande ɗon sarka koste on nda ɗum kuje fere ɗo nandi koste sarka mai ni ɗiɗi. Gotel ɗo mari paune paune wanduma otlbo wala paune ɓe ɗo wata sarka ha koste ngam fauna voɗa.

Debbo jo o ɗo jala, ɓe ɗo moori mo morɗi maako zare ɗiɗo sankiti, hoore mai ni ɗo mari gaasa ɓaleha kurum, ɓe ɗo senditi moori zare mai, o ɗo jala.

Kantiiru mannga, ɗo jerni kare haaje hannde be janngo, hawtaama be ’omo, turaare limse, be saabulu lootugo jey jamanu, nda ɗum ni ɗo jerni haa kantiiru may, to a wari a hoosa jey a yiɗi fuu a sooda.

Ɗiɗdo debbo o ɗo joɗi hositiri sera, ɓe muri mo morɗi manga manga ha hore mako, o ɗo tarni gasamai ha chaka hore mako, o ɗo fauni torni hore mako.

Hore leeso be nanta waldrop be drowaji ha shago sorugo, leeso ni do mari bote masin habi adamajo, hore leso majum bo goldin on be nanta danejum be milit kolo nden da drowamai bo do mari darugal do mari pauni goldin be danejum woldropmai bo dammude nai on gam be do siga kare ha der waldrop majum be do botra masin be nanta leso be waldro.

Jirgi fiirotoongal, jirgi nii ɗon mari bote masin, himɓe to yahan lesɗe yaasi bee jirgi ɓe dillata. Ɓe va''a jirgi maajum nder minti seɗɗa ha nder ɓaawɗe Allah see a laara bo ɓe yotti. Jirgi ni ɗum huunde on jey a laarata mannga talawa, daneejum bo. Nden ndaa "gilas" maajum ɓaleejum nden bo ɗo mari taayaaji ɗo fiira yaara himɓe haajeeji mum.

Jaɓɓe, jaɓɓe on ndaa ɗum guda tati, ɓe sigi ɗum haa pilet. Jaɓɓe ni ɓe ɗo naftira be maajum ɓe sofna ɓe harnira gaari, ngam harnugo gaari taa ta’a.

Kwaliji nyebbam je jamanu, je labbinta, diggina laral. Roɓe ɗo naftira be majum ɓewuja, bido vo’itina be laral. Ɗo itta kuro. Nyebbam mai digguɗam on.

Dammugal petel je nastugo sare, dammugal majum ni les majum ɗo mari peshi, ha yonde sare mai nden ɗo mari sumpetere sumpetere, da ɓoggihite bo je njoni nasti sare majum, nden nda ɓe vindi sayinbord fere bo ɗo vindi bash hado sayinbord majum do madimai bo ɗo wadi plasta be nanta penti kiɗɗum.

Dan siyasi'en on wakkati cuɓi, nda goɗɗo ɗo o wari ɓabal akwati zaɓe majum oɗo jogi kati cubi mai ha juɗe mako, nda oɗo bopati ejen maɓɓe on je cubi mai, oɗo bo dan sandaji on ɓe ɗo dari kombi mako goto ɗo bo dari ha ɓawo mako larugo o fiɗan cuɓi mako ha nder gora ɗo.

Dibinoje ha jude goɗɗo Dibino ni ɓe ɗo nyama ɗum ngam ɗo usta velo kuma ɗo haɗa nawugo redu Dibino ɗo mari bote masin ha ngendam ɓi adamajo ngam jonta koda redu ma a ɗo doggina on to a hosi Dibino a nyami a laran dari nder bauɗe Allah.

Salak ha nder tasowo daneejum, ɓe he'i kwai ɗuɗɗum ha dou mai, nda karas be kokumba be albasa fuu ɓe he'i. Salak ɗo mari naafu sosai ha ɓandu ɓii adamajo, ɗo vallitamo terɗe maako be jamu.

Sudu joɗugo wato palo, palo maini je jamanu on ɓe timini kugal wala sili ha totton ɗo voɗi, ɓe ɗo wati tilse ha ɓanɗu mahol mai, ha leddi mai ma ɗon tais, nda dammugal ɗo maɓɓiti, nda windo mai ma je jamanu glas ɗo maɓɓiti, dou mai bo be pop.

Angalaje: Angalaje guda ɗiɗi be ɗiɗi bo ɓoltinga. Angalaje ni ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓi adamajo. Ɓeɗo defira be angalaje, ɓeɗo dollira cha’i, ɓeɗo waɗa haako be mai, ɓeɗo una bo waɗa lekki be angalaje. Angalaje ni ɗo waɗa lekki pewol be ko nandi banin.

Dogejo be surbajo ɓeɗo dari fauni be kare al'aada fulɓe. Gorko mai ni ɗo waati hufnere be toggo'al danejum be paune ɓokko-ɓokko be boɗejum toni toggore fulɓe on naftirta be mai. Budurwa mai ma oɗo fauni wati halagare, be ɗan kunne, be sarka irin je al'aada fulɓe.

Turmi atampa bulu ɓe pich. Atampa ni roɓe ɗo naftira ngam nyotugo dogon riga, guɗel ɓe riga. Riga ɓe siket ɓe ɗo nyotina ɓukkon. Mauɓe ɓo ɗo nyota. Ha ɗeɓɓo woni pat ɗo nyota atampa. Ɗo mari nafu masin ngam pauni on je roɓe.

Ɓidɗo debbo oɗo jooɗi, ɓeɗo Faunamo ɓeɗo didanamo gazal ha hunduko mako. Mo faunata mo mai ɗon lalle ha koli mako oɗo joogi gaazal. Pauneni bodɗum ha debbo, ngam ɗo vo’itina mo ovoɗa.

Kondo, kondo'on je watugo lumse. Ɗon kondo Fere fere ɗon je hippugo tasaje ɗon je Sigugo kuje, amma ɗoni je watugo kare'on je dotti. Ɓeɗo wata kare to nyorwi ɓe si ɓe mofta ɗum ha Kondomai ɗo mari Mabɓode. Nda kondomai ni boɗejum'on ɗondo hebbini ha nder majum Mabɓode majum bo ɓe ɗo yowi Kondomai dou mai.

Mahol yonde saare be leggal fulaawa manga manga mahol mai ni ɗo mari penti millik kolo be bo fulaawa mai bo juɗɗi juɗɗi arti mauni nden grin on fulaawa majum den nda jamɗe jamɗe ha yonde saare majum nda taso dosbin ha to ni.

Tasaje jamanu andiraɗum pilet, ndaɗum be takaire majum be chokali pat nonde majum gotel ,ɓe ɗo naftira be majum on ɓe rottira nyamdu ɓe nyama, cokali bo ɓe ɗo esira nyamdu ɓe ɗo defira be majum, takaire ɓedo wata hako pilet Ni ɗo mari nafu masim ha ɓi adamaju ngam be majum o nyamrata.

Daldal sare. Daldal saare on, nda dammugal palo mai ɗo maɓɓiti, nda windoji ɗo maɓɓiti. Saare mai ni ɓe ɗo penti ɗum vodi, jei jamanu. Nda tais haa leddi sare mai, nda dammuɗe ɗiɗi, nda windoji ɗo maɓɓiti. Windoji mai ma jei jamanu, dammugal mai ma jei jamanu.

Kantiwa mannga jey jamanu, ɓe ɗo jerni nyebbam hunnduko jey ɓe woggirta andiraaɗum be maklin, maklin ni ɗo nafa masin haa woggugo hunnduko ngam ɗo laɓɓina, ɗo itta nyawu, ɗo itta dotti, ɗo uurna hunnduko.

Lumo babal sorgo kankana, gonda, leemu, be doya, be dankali, pat ɓo ɗo mari nafuu haa ɓi adamajo, huunde on je ɓe nyamata, kankana, be leemu, be gonda, ɓo daman ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on, je ɓeddinta goɗɗo i'am haa ɓanɗu doya, be dankali bo, ɗo ɓeddina goɗɗo semɓe haa ngee ɗam mum.

Korowal jey ɓe naftirta haa paalo, haa caago sorugo maaje. Korowal maajum ni ndiyam doɗɗe on. Nden ɗo mari pawne yelo yelo, haa ɓanndu maajum. Korowal maajum ni ɓe ɗo sigi on, dow tayis, korowal bo ɓe ɗo naftira haa paalo ngam joɗugo ngam voɗugo paalo.

Janareto hunde on je hokkata ma hite, aɗo kunna janareto nido hokka ma hite ngam a botira be majum, nden bo nda janareto blu nda bodejum be balejum, nden kuma janareto ta wadi nyebbam ni sei a lara to a ummini umminan ngam a naftira be majum.

Kaatane jamanu, kaatane ɓe andiɗum bee gas kuuka. Ɗooni teebul gas kuuka'on, ɓeɗo naftira be maajum ɓeɗo defiira. Ɗo huuwa be hiite ɗo huuwa be nyebbam gas. Ɗo ɓeɗo naftira be maajum deefa, ndaɗum ɗo maari horre hoore kaatine ɗidi.

Babal nyamugo yamdu andira ɗum restoran babal mai ni ɗo fauni je jamanu bo voɗi nda tebol be koromje ɗiɗi nda fulawa ha dow tebol mai be tishu pepa be ko nandi bannin fu ha dow wawa yaha joɗa nyama nyamdu.

Windoji jamanu guda tati ɗo jerindiri. windo mai bo glas on, be nanta daneejum-daneejum. Be penti maajum bo yelo-yelo on. Nda dammugal sudu fere. Nda windo, nda fulawaji bo ha sare mai. Sare mai bo be P.O.P. Alama holli sare ɗo ni jei jamanu on, be nanta tais.

Palo ɗo jeri Koromje. Palo majumni koromje majum orensh be nanta ɓalejum. Palo ni to ɓe wanni ɗum koromje ɗo voɗa masin. nden Koromje mai be kucin kucin, kucin maibo ɗon manga ɗon filoji manga ɗon Perpetel. Koromje main je jamanu'on ngam vo'ungo Palo mi benanta nafu.

Ɗo fulaawa, nda ɓe ɗo tiggiɗe haa nder saare nda leggal ayaɗba haa sera, nda dammugal be winndo, fulaɗwa ni ɗo fawna saare, ɗo vo’itina, ɗo wadda henndu pewɗum, fulaawa ɗo ɓedda mbelndi gite.

Kusel, kusel wuliga, ɓe wuli ɗum. Nɗen ɗa ɓe wanni ɗum sos bo ha sera. chitta nyamugo. Kusel ni ɗo mari ɓote masin ha ngeɗam ɓi aɗamajo. Ɓiɓɓe aɗamaen ɗo nyama kusel masin.

Taprawal sare, taprawa mai ni kinga ɗo maɓɓi, tsare maini tsare kiɗɗum on, nafu taprawal ngam lawol on je anastaata, a vurtira, den den bo ɗo maɓɓa sare na kala komoi ba nastata ma sare ba sei to a yiɗi a maɓɓiti taprawal ma.

Fulaawa ,fulaawa ni, ɓe ɗo aawa ɗum ni ngam nafugo. Ngam bo woodi fulaawa jey haɗata boɗɗe joɗugo haa saare .Woodi fulaawa jey haɗata hunde kallu-ɗum kallu-ɗum joɗugo haa saare .Nden fulaawa bo ɗo ɓedda njamu gite haa ngeendam ɓi-aadamajo. Fulaawa ɗo ni girin on, be nanta boɗeejum, nden ndaa girin, dak girin bo haa sera maajum. Fulaawa ni ɗon mari bote masin haa ɓi-aadamaja. Ɓe ɗo aawa ɗum haa makarantaaji, asibitiji haa babal kuugal wala haa ɓe aawata fulaawa ngam ɓeddugo vo’ungo babal .

Nyamdu ha hittorde be takaire. Nyamdu ni ɓe ɗo naftira ngam nyama hara, a ɓedda njamu. Nda hako nda nyiri.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo joɗi hewi jungo mako bo ɓandu mako do wati halagare je jungo halagare mai paune on je roɓe watata ha jungo.

Derɗiraaɓe ɓe waɗi moftol caka maɓɓe ,ndaa ɓe kowa ɗo fawni ,ɓe ɗo joodi yauta ,ndaa tasaaje nyamugo alaama holli ɓe nyamidi. Himɓe feere bo ɗo nyaama ɓe ɗo jooɗi on haa pellel booɗɗum pellel siwtaare, ɓe ɗo famta caka maɓɓe be ko haala derɗiraaku ko jey lenyol .

Gainako be na'i mun. Gainako ni goddo on je durata na'i ha ladde. Na'i ni ɗo mari bote ɗuɗɗi ha ɓi adamajo ngam wala ko ɓe sakkinta ha ɓandu majum nda na'i mai ɗo mari nonde fere-fere boɗeje be daneje ɓeɗo dura ha nder ladde nda leɗɗe kecce gainako mai ni ɗo dari wati limse darkina be malafare oɗo ɓamti leggal mako ha dou.

Palowa manga je jamanu, nda koromje jamanu ɗo ve’iti ha palo mai, koromje mai ni ɗo mari filo ha dou majum ɗo jerni. Palo mai ni ɓe ɗo fauni ɗum be kujeji jamanu, koromje maini nonde majum bulu.

Maarori gumi ha dow pilet. Pilet maajum bo daneejum on, bee paune ɓaleejum ɓaleejum ha ɓandu pilet maajum. Pilet mai bo ɗo jooɗi on ha dow tais ɓaleejum bee danejum ha paalo on bo.

ɓiɗɗo debbo: Oɗo fauni dari waati toggowol jungol be boro ha jungo mako, be telephone mako. Odo fauni be atampare danejum be blue. Paune ni ɗo vo'itina roɓe.

Ɓingel debbo o ɗo fauni didi jambaki be gazal, ɓe ɗo waɗini mo pakin hore mako, ɓe sendi chaka guda ɗiɗi, gasa mako ɗo fauni, voɗi, laɓi, ɗo jalbita, oɗo wati ɗankunne manne ha noppi mako, oɗo o wati rivom silver, oɗo nangiri gasa mako mai, ɗo wali vodi.

Marori jolof, be salad, be kusel haa dow pilat. Salad ni hunde on je ɓi adamajo naftirta nden nda ɓe ta'i salad majum gene on girin, ɓe ta'i tumatur, ɓe ta'i kukumba, nden nda kusel bo ɗo sera. Pat bo ɗo mari nafu haa njamu ɓi adamajo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo fauni dari oɗo waati riga maako pich, o ɗo fauni yeeso maako, oɗo waati daarugal gite nda hoore mako ni ɓe laɓika wala gaasa ha dou sei seɗɗa seɗɗa, hoore mai ni to a lari a viyan hoore worɓe on.

Zane roɓe ɗiɗi. goto ɗo haddi Gudel boɗejum be zani oɗo waɗi hunde juɗe oɗo waɗi hunde Dande be nanta hunde hore ha Gasa mako. Oɗo Menma bannin nen oɗo gobo oɗo jogi tulu ha juɗe mako, alama hollini banta robe'on je womata womarde gargajiya ɓe ɗon zaniɓe.

Rooba be laɓi, rooba ɓe ɓamti ɓe jogi ɗooni, ɓeɗo naftira be maajum haa saɗre, ɓiloonde ɓe don ƴeɗira ndiyam, nden boo ɓe ɗo naftira be maajum ngam he’a koo tayta.

Leeso, leeso on manga je jamanu, leeso ni koowa andi be'itte on, ɓe ɗo naftira be maajum ɓe waala dow, leeso mai ni ɓe ɗo hawti ngo, ɓe ɗo sili banni ɗo ha pellel on je ɓe soorata.

Babal faunagal dow on je sodu. Ɓeɗo fauni ɗum, geri ɗum, nda hiteji ɗo jalbita nonde fere-fere. Ɓeɗo fauna babal ɗo ko dow sare haa madadi silin.

Ko sei ɗum nyebbe on ɓe yarata inji ɓe dirɓa ɓe wara ɓe waɗa kayan haɗi ɓe wara ɓe tamsa ɓe nyebbam biriji. Ko sei ni ɗo mari bote masin ngam ɗum 'yebbe on ɗo ɓeddina goddo i'am, ɗo ɓeddina ko moi njamu ha ɓandu mako.

Ɓingel debbo oɗo dari oɗo ɓorni kare fullani oɗo waɗi hundeji ha dade mako je fulɓe majum den oɗo waɗi riga ɓalejum bo ha nder riga je fulbe, gudel fulbe, den nda tummude mako bo ha kombi mako juɗe mako bo ɗo mari halagare oɗo dari Kare fullani me bo danejum on ha ɓandu mako be nanta paune majum.

Ɓiɗɗo njangirde, ɓe roɓe fere ha kombi mako, ɓedo seha, ɓe wari vallutuggo mo seho, seyo ngam ɓe hokki mo sahuji fere- fere ha jungo mako, nɗa debbo fere bo, ɗo turni hore mun waya vugo je seho.

Leso jamanu. Nda leeso maini ɓe ɗo ve’iti ndu ha nder sudu be katifaru kesum pul hado leeso mayni to a yii kesum on jotta ɓe waddi nda ɗo mari durowaji ha sera. Leso ni dum be'itte on je ɓi aadamajo walata ha dow mai.

Koromje je nafturgo ha palo ha babal sorugo maje, ɗe nda ɓukkon worbe fere ɗo dari ɓe ɗiɗi, koromje ni ɗon mari bote masin ha ngedam bii adamajo ngam ɓeɗo joɗa dow majum ɓe ɗo wala dow majum, ɓe ɗo faunira palo be mai.

Gortugal asugumri ɗo dari ha nder raga ɗo mari nonde ɓalejum be danejum.

Kare roɓe ha kanti ɓe ɗo bili ɗum ha ɓandu bebi, kare maini da ɗum ɗo mari nonɗe fere-fere, roɓe ɗo naftira be majum ha faunugo be yaha lamar be majum ko ha saare be ko nandi banni.

Leggal zaiti andira ɗum dogon yaro, zaiti ni do mari lekki masin ha ɓandu majum ɓe ɗo seɓa zaiti be yaa ɓe dolla ngam ɓe waɗa surace be man ngam ɗo waɗa lekki zazzabi den, kuma himɓe feere bo ɗo dolla yiwira wala ni no waɗataako be leggal zaiti ngam ɗo mari lekki.

Faandu: Faandu zamanu je roɓe naftirta ha ɓandu maɓɓe ko kuma ha faune. Faandu mai ni ku je woni ha nder kuje on je roɓe naftirta fauna bandu maɓɓe ko yeso mabɓe. Jotta ɗoni faandu mai wala ko ɗume ha nder. Nda debbo ɓeɗo zani mo ha dow faandu mai be lemu, be bindiji.

Pawda ni kuje rowɓe on naftirta ngam fawnira .Ndaa ɓe ɗo maɓɓiti pawda may ni ,ɓe ɗo wuja haa yeeso ,ɗo waltina, ɗo ɗiggina, pawda may ɗo mari soso wujugo .Ndaa maɓɓoode maajum ,ndaa pawda may bo, asali gummbal pawda bo, ɓe ɗo naftira fawnira be may.

"Agogo"Agogo je jungo agogo ni ɓeɗo faunira ɓe majum roɓe be worɓe ɓeɗo haɓɓa ɗum ha jungo agogo ni ɓeɗo larira wakkati ɓe majum roɓe ɗo haɓɓa agogo irum je roɓe worɓe ɗo haɓɓa agogo ngam ɗum faune on ɗum ɓeɗɗina goɗɗo voɗugo.

Biɗɗo ɗebbo. oɗo joɗi turni hore mako. be ɗo mori mo morɗi cawkon botkon je zamanu. Bi wanni mo sitayel ha yeso mai. Morɗini do mari nafu habi aɗamajo bale rebe gam ɗo fauna be do va'itina be yeso.

Ɓiɓɓe leɗɗe, ɗo ɓeddina ɓi adamaajo njamu haa ɓanndu be nanta sembe .Ndaa apul, ndaa leemu, ndaa girabs pat ɓiɓbe leɗɗe on .Ɗo ɓeddina ɓi adamaajo njamu benanta sembe .Ngam to goɗɗo nyawɗo, be ɗo vi'amo o nyaama ɓiɓɓe leɗɗe masin.

Yonde sare maini do fauni je jamanu, nda get wa maima je jamanu waati tise, mahol sare maima bedo nyiɓi ɗum on be madi jamanu be do fauni ɗum vodi.

Fulawa amma je roba, fulawa roba ni ɓe ɗo naftira ha palo ngam ɓeɗɗa vo’ungo palo, ngam paune on be do siga ɗum kombi tibi nden da fulawa ɗo green on benanta yelo yelo ha ɓanɗu fulawa mai, nden da jamdi majun fulawa mii ɓe ɗo naftira ha palo on amma je roba on, fulawa mai ngam ɓeɗɗa voungo palo mai.

"Ɓiingel dewel" debbo oɗo turni hore mako ɓe ɗo mori mo mordi boddi ɓe ɗo wati bit ha morira mordi maini don jeji sera sera don je ɓawo maini cuku on mordini ɗo vo’itina hore ɗum pauni on bo ha roɓe.

Pepe cikin, gortugal on ɓesa’ata ɗum be tattase, ɓeɗo nyama ɗum, se ɗon je gortugal nda ɗum tattase ɗo mati ɓe sa'i ɗum.

Robaji daneje ɗo jodi ɓe do sili dum ha shago sorugo maje. Robaji mai ni ɗo wara bei mabbo de be hunde be jogata. Ɓukkoi ɗo sorira piyo wata roɓe bo ɗo wata kurori ha nder roba mai. Ko a waɗi ha roba mai pat bo a laram dum hayasi gam roba mai do wada sho. Ɓe ɗo waɗa jabbe ɓeɗo waɗa biriji pat ha roba man

Biɗɗo debbo oyahiyi kantiru lotugo hore andiraɗum salum. da hore mako mai be loti be do yorna voitna da naura je be yornata hore mai handiraya da kumb do safita gasa mako gam foɗa laba digga delkita.

Ɓiɗɗo gorko ha cagu laɓugo hore o yahi oɗo joɗi wati leppol ɗum ɓe watata ngam ta gasa vonna ɓe ɓanɗu, ɓe laɓɓini mo gasa mako ɓe vo’itini ka, ɓe laɓɓini ka tas, ka voɗi.

Setcokali je katako, set chokali guda nai ɗo ha nder fandu mai gam to ɓe loti ndiyam me siwan, nafu set cokali ha sare ni nda ɗo je nyamurgo nyiri, ɗo bo je nyamugo talia, ɗo bo laɓi on to wodi je satini ma ata'a ko kusel a hosa be chokali fok a nyama, ɗo bo to hunde nyiri mai wuli a nyeɗan be majum den nda fulawa bo ha ɓawo majum, fulawa launi launi ha do tais.

Yonde saare be dammugal get daneejum, ɗo mari goldin haa ɓandu maajum. Nda mahol saare mai ɓe wanni ɗum peshi. Saare ni haa totton ɓii adamaajo watta ngurdam mum je hande be jango. Saare ɗo mari bote masin haa ɓii adamaajo.

Tomatur, al basa caras, be nyebbe bokko bokko be attarugu be tattase bokko bokko da dum be do kasi dum on be do sora da be do vindi nera hamsin hamsin alama kala gotel fu nera hamsin be do naftira be maju um, be defira nyamdu wadira hako be do defira nyamdu be hako fere fere be irima e mari bote bo masin ha bandu bi adama.

Ɗar man, ɗum biɓbe leɗɗe on. Amma ɗo mari kinai banta nyebbe. Amma hanjum ɗo burin nanɗugo be ngalbije, bo nɗen bon manga manga. Dar man ni be ɗo defa ɗum nyama ɓe ɗo naftira be majum ngam ɗo mari bote masin ha ngenɗam bi'a Aɗama.

Na'urawa hite andiraɗum be sitapilayza. Ɗo huwa be hite lantarki. Nafu majum ni do mofta hiite, ɗo dasa hite, ɓedda sembe hite. Ɓeɗo hautira nga be firish, esi, be ko nandi bannin.

Ɓiɓɓe leɗɗe andiraɗum be jaɓɓe. Nda ɓiɓɓe leɗɗe mai ni ɗo rufi. Ɓe ɗo somna jaɓɓe yara, waɗira jus be mai, ɓe ɗo harnira gari fu be jaɓɓe.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni, waati toggowol jungol je atampa. Toggowol mai ni jei jamanu, nda paune haa dou toggowol mai ma jei jamanu. O ɗo fauni oɗo suddi gele mako ha balawal, paune mai ni o ɗo waati worworoji cewkon haa jungo mako. Atampa mai ni ɗo mari nonde fere-fere haa ɓandu mai.

Himbe fijoɓe bol hababal fijigo bol bedo fija bol da goto do’i himbe didi bodo dari goto do wati jesi bokko bokko riga be salla be sos mako bodejum be kamvas danejum goto bo do wati jesmai bokko bokko be bodejum mo do do’i do bodo wati jesi yelo be salla popul odo wati kamvas mako balejum be sos mako odo do’i ha leddi bedo fija on.

Get nasugo sare. Get majum ni ɗo waɗi pilesta. Ɗen get majum ni kofi on. Be nanta ɗagali ha yonɗe sare majum. Kanjum fu be ɗo bottittini babal majum. Ɗen ɗa be waɗi hunɗeji banta lambatuni. Be waɗi siminti kesum ha totton. Get ni ɗo mari nafu masin ha sare. Ngam ɗo nastina mota be macin.

Mota daneejum ɓe fawni ɗum ɓe fulaawa be leppolji, moota ɗo ni amarya bee anngo on naftorta nasta haa yahugo lamar maɓɓe, mota mai ni ɓe fawni ɗum bee fulaawaaji bokko-bokko bee daneejum.

Yonde sare, be dammugal boɗewal getwa manga je mota wawata nasta. Dammugal mai ni ɗo mari nonde ash. Hasera sare mai ni don flawaji perpetel be manga hasera to. Leggal manga on flawa mai ni bokko bokko saremai yonde mai pat baranda sare mai ni do mabbe be kwaɗo.

Leggal fulawa ɗo awi ha caka sare ha nder bokati. Fulawa ni ɓeɗo faurina babal be majum, sare, asibiti, ko makaranta. Leggal fulawa ɗo mari nafu ha ɓi Adamajo ngam ɗo ɓedda belɗum gite.

Yadi, yadi chadda pinc ɗo joɗi ha dou korwal korwaa man bo ɓeɗo suddi ɗum be leppol danejum, yadi mai worɓɓe ɗo nyota roɓɓe ɗo nyota, yaadi on boɗɗum nauɗum ɗo mari flawaji ha ɓandu majum, ɓeɗo waɗa viga be salla ko riga juɗɗum roɓɓe be worɓɓe pat wawan naftira.

Kantiru manga, kantiru on je ɓe sorata kare roɓe, nda paɗe ɗo sili ha kantiru mai paɗe roɓe be worɓe, nda bebi ɗo dari ɓeɗo watini mo limsi roɓe, roɓe ɗo naftira be kare be paɗe gam paune, ɓe voɗa ɓe sura bandu maɓɓe ɓe fauna bo.

Luumo, luumo may haa wakkere ɓe sorata dooya, be dankali, ndaa dankali may ni, ɓe ɗo waati ɗum nder tasaaje, be konndo konndo, ɗon dankali gargaajiya, ɗon dankali bo jey batuure. Ndaa ɓiɗɗo gorko feere, ɗo turi loota leemu, ɓe ɗo kasi ɗum bo, haa sera be kankana, ndaa goɗɗo feere bo, ɗo dari haa kombi maajum.

Goyva be do sigi goyva hander plat da goyva gotel be ta’i sira majum, da hako goyva mai bo hado leggal woni bandu goyva mai goyva ni bibbe ledde on be don nyama dum do mani nafu mastin habandu bi adamajo.

Bukkon derke’en fijube bol kosde bedo wada exercise ha babal filimbol mabbe den babal mai bo bulbuldi on jarendi den bo babal majum mangatalawa be do wadi jesiji je bol bokko bokko be nanta danejum nden be do wadi padeji je bol e do wada sankita iyam mabbe.

Buduje bedefauni wati koltugal je fulbe je gargajiya, bedo rodi tummude goto bodo jogi horde be do fauni vodi bedo wati koltugal je fulbe je gargajiya doni kare on je gargajiya be do wata dum wakkati buki ko bangal bedo e wada je gargaji.

Doni, kare on je paune ɓeɗo jerni ɗum hapellel sigugo. ɗon jambaki ɗon pauda ɗon fawundashon beko nandi bannin. nda urdi bo haɗo nonde fere-fere do jeri, ɗoni roɓe on naftirta be majum ngam ɓe faunira.

Motaji mauɗi mauɗi, ɓeɗo dari nonde maji iri kotel guda tati, ɓeɗo naftira be mota dillugo fattude, asibiti, ko wuro fere.

Kantiwa manga, ɗo Sili omo kurori nonde gotel ɓe ɗo naftira be Omo ɗoni ɓe lotira kare ko babal. Omoni kuje'on je hande be jango be ɗo naftirta be majum ha Sare.

Koromje, koromje on ɗo sili ha babal sorugo majum, koromje mai ni ɗo mari nonde kofi ɗon filoji ha dou majum, nda koromje fere bo ha ɓawo ɗo sili mo lari koromje ɗo fu andi on je coggu on, mo lari fu to yiɗi wara waɗa coggu mai soda ya sila ha sudu ma.

Ɓingel debbo ɗo wadi mordi kalaba yeso mako ɗo ati be doli, nde be bit-bit bo ha mordi majum. Fecci mai ɗo fecci vodi ni vodugo nden gasa mai o rufiti hidi yeso ɓe nanta hidi ɓawo, o ɗo wadi riga, riga majum ni milik kolo on.

Fulaawa, fulaawa ni ɗo mari bote masin, nda fulaawa girin, nda fulaawa raawun-raawun, nden ɗo loosi-loosi, walaa ni no fulaawa warataako. Nden fulaawa maajum bo, ɓe ɗo aawa on haa ci`e himɓe, ngam ɗo ɓedda njamu gite, ɓe ɗo aawa haa makarantaaji, haa asbitiiji, haa babal kuugal ngam ɓedda vo’ungo babal maajum.

Yonde saare maraɗum dammugal mangal wato get danewa yonde saare maini ɗo mari penti milit kolo, ndaa baranda ndaa sukajo ɗo dari ɓamti kosɗe mum ndaa gene bo ɗo fuɗi haa sera baranda.

Lemu lammukon, ɗo ha der kondo, fere bo ɗo rufiti ha leddi, lemuni green rawun rawun warata, nden lemu ɗo mari nafu ha nyamdu jamanu, ɓe ɗoo taita wada, ɓe ɗoo wada hatii yara, ɓe ɗoo dollira taifod be majuum, den ɓe ɗoo woggira yeso ɗo bara pimpus bo jei rawɓe

Dammugal nastugo palo. Dammugal mai ni manga on je jamanu, Ni voɗugo nden nda varanda mai be tayis be hite ha nder varanda majum, Do ɓotitini ɗo voɗi ɓe waɗi pilasta ɓe waɗi penti danejum be nanta fulawa ha varanda mai, be njamdi be gilas be tayis, Ni vodugo, Sare mai ni je jamanu.

Ɓiɗɗo debbo ɗo mori morɗi mako mako boɗɗi ha hore mako do rufiti ha ɓawo mako, nda gotel bo ɗo jilwiti hedi balawol mako hedi yeso. Morɗi maini ɓe ɗo mori ɗum watin ɗum bit o ɗo borni rigawa sanyi manga o ɗo huciti ɓawo nda flawa bokko bokko hasira mako.

Sera saare on ɗo, saare mai yonde saare mai ɗo awi fulawaji, ha mahol mai nda blok ɗo takki, nda jamdiji bo je ɓe pauniri saare mai, nda leggal kwakwa ha nder, nda fulawaji, nda geneji bo les majum.

Burɗi ɗigguɗi je gargajiya, nda ɗumni ɓeɗo haɓɓi be butol ɗo bari ha mahol burɗi ɓeɗo naftira be majum ngam vuwurgo sudu, chakasare, ko kecin ngam laaban.

Koromje, ɓe ɗo sili ɗum, haa babal ngam naa haa suudu ba, naa haa paalo ba, koromje mayni tappule maaje jey jamanu, nii vooɗugo, ɗe ɗon mari noone doɗɗe-doɗɗe . koromje ni ɓe ɗo jooɗa haa dow, ɓe ɗo waala boo, Koromje mayni ɓe sili on ngam ɓe hoosa hooto ɓe laara vooɗugo maaje.

Alele ha nder ta'so alele mai bo alelle gongomi da manja be citta hado, alelleni ɓe ɗo waɗira ɗum be nyebbe ɓe ɗo sotta nyebbe yara inji dirɓa, ɓe wara ɓe hauta alele alelleni belɗum ɗo mari nafu masin haɓi a'dama.

Ɓinngel debbo o ɗo fawwni waati nyebbam hunnduko o ɗo jogi nyebbam hunnduko, ɓe ɗo waata on ngam hunnduko ta yoora, bo pawne on haa rewɓe, ɓe ɗo naftira bee maajum masin, rewɓe ɗo fawnira bee mai.

Oldi dande ɗo mari alama apple, ngam ɗo zaani apple majum, kuma golden on binanta daneejum nden debbo fere on do jogi. Kooli majum guda nai je jogi oldi dande majum, nden ɗo mari kalagaaje bo ha koli mai.

Hore leeso manga ji jamanu, hore leso maini marum on be nanta goldin, den ɓandu leso mai bo ɓalejum on, leso mai ni alama hollini ɗo babal coggo on, ɓe ɗo ha babal ɓe sorata ɗum leso ni himɓe ɗo walira ɗo naftira be majum no hadi.

Mootaaji wo''ingo laawol ngam ɓottitina kolteya vooɗa ɗigga masin, to ɓe rufi koltiya moota ɗo se tokka sei ɓottitina nden nda huuwoɓe maajum boo ɗo dari goɗɗo feere don nder, moota maajum ma woodi lanyoowo bo ha nder. koltaya ɗo mari bote masin haa nge ndam ɓi aadama.

Dammugal yonde mayni ɗo maɓɓiti, mahol mayni ɗo waɗi plasta ɓeɗo nastira sare ɓe ɗo vurtira sare bo, babal on je himbe bii adama'en joɗata waɗa ngurdan maɓɓe haa totton.

Dooburu, dooburu ni dabbawo fere on peetetel je mari noppi, be gite, be hondugo, ɗo mari kosɗe nai, be je jijjo judɗum, dooburuni ɗon doburu saare ɗon je ladde, dooburuni ɗo mari fitina ha babal.

Tebul nyamugo nyamdu ɓe ɗo fauni tebul maini ɓe ɗo suddi ɗum ɓe leppol danejum, nda plet ji be kofi ji ɓe ndiyam gora, nda koromje ji ɗo jeri wakkere ɗiɗi fu ɗo mari nonde pink be bulu,

Nyebbe bins boltaka, nyebbe bins ni ɗo mari nafu masin ha ɓandu bii adamajo, ɓeɗo defa ɗum be jellof, ɓe ɗo defa ɗum be wait rise marorio danejum, ɓeɗo wada ɗum ha coslo, ɓeɗo wawa dolla ɗum banni ma ɓe nyama ɓe hokka ɓikkon nyama.

Dammugal yonde sare je jamanu dammugal mangal je andiraɗum be gate, nda fulawaji hasira sare mai ɓeɗo tarni don leɗɗe manga manga juɗɗe don rammuɗe fulawa ɗo vo’itina ɗo fauna sare nafu dammugal bo ngam a nasta ko a vurta.

Kofi ketil ɗo joɗi ha dou korwal katako, kofi me ni alama holli ɗo joni ha hitte lantarki ha soket, ketil bo ɓe ɗo naftira ngam dollugo ndiyam gulɗam, ngam dollugo geraɗe, ngam dollugo hundejiji ni pat je wawata nasugo nder ketil majum ɓe ɗo dollira be majum. nden ketil majum bo danejum on be ɓalejum den nda hitte fere je hollata alama to a joni ha hitte waddinte hitte ko kuma hollete alama dou dolli.

Na’i boɗejum. beɗo dari ha walɗe na’ini hunɗe on je bibbe aɗama en nafirta. nagge bo wala ko be sakkinta ha banɗu mange. Ko ɗume mange hunɗe nafugo on je be adamajum nafirta hore mum be majum. kuse lmajum, luwal majum, hore mai kosɗe majum, ko a anɗi ha banɗu nagge pat be ɗo naftira be majum. Ɗo mari barka.

Nyamndu haa dow pilet, nyamndu may ni ɗon maati kusel soosay, nda tattaase ɓokko-ɓokko haa dow, nda tattaase ɓokko-ɓokko ɓe he’i, nda feere bo he`aaka haa dow, albasa ɗon maati, nda leemun saami, nda maaroori haa sera kusel may. bo ɓuri ɗuɗugo haa nder nyamndumay

Palowa njamanu be koromje njamanu, nda ɓawo koromje mai ni ɓe ɗo fauni mahol mai be tapule nyombe, koromje mai ni ɗo mari nonde ash be piloji ha dou mai, nda teburwa ha chaka palo man ɓe ɗo sigi fulawa be ɗerewol ha dou.

Yonnde saare bee dammugal mum mannga "jet". Yonnde saare may ɗo mari dammugal "burawn", ɗon geene ha yonnde saare may. Nyiɓaalo may ni waɗaaka "penti", yonnde bo ɓe ɗo naftira ngam nassugo bee vurtugo. Moota fu waawan nassa ngam getwa on mannga.

Geet yonde Sare, geet majumni ɓalejum'on ɗo mari fulawa-fulawani ha ɓandu majum Sumpetere sumpetere amma be jamdi be waɗi. Nda mita be ɓoggi ɓalejum je waɗi konektin nasti ndes Sare majum ngam hokkugo ɓe hite ngam nafturgo be hite majum, nda jamɗe bo ha Mahol Sare majum hala Sikiuriti ,nden nda gulop guda ɗiɗi bo ha hundugo ged Sare majum.

Cebur be manjagara ɓe ɗo ɓari ɗum. Ceburni ɓeɗo waɗira ɗum be njamdi, bannin manjagara mai ma. Haɓe jogata bo leggal on. Cebur ɓe ɗo naftira be majum ha boftugo dotti, njarendi ko jiɓugo siminti. Manjagara ɓe ɗo vuwa babal be mai ko ɓe ɗo dasira kujeji.

Burosh, burosh bee ɗo lootira kosɗe bee mai. Worɓe ɗo naftira safitira hoore maɓɓe mai, ɓe ɗo lootira beeshitji, borgo koo kaapet bee mai. Burosh mai ndaa d ɗum gudaa ɗiɗi ɗo mari nonde feere-feere ɗon ɓokko-ɓokko ɗon yeloo gudaa ɗiɗi.